Yili dikpuna gbuni n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu dinni ka teebuli ʒɛ o tooni parantɛ ni suu tam teebuli ŋo zuɣu ka gbambili piɛlli tam dizuɣu kurifooti nyɛla din baɣa o ka duɣu tam dinni

Sali n laɣam ʒɛ boɣali ni ŋo yino nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka yɛ nyingokorigi o nyingoli ni ka so kuriya ka gbuni soobuli ka tihi nyɛ din giliba ka doo nyɛ ŋun yɛ liiga dozim ka gbubi silba o nuuni

Kichin ni n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒɛ kichin ŋo puuni ka gbubi bini o nuuni teebuli nyɛla din bɛ kichin ŋo puuni pileet nyɛla din tamya ka ŋmani bɛ di puuni paɣa nyɛla ŋun tabiya ka fulaawaasi tam di zuɣu ka diriti yili zuɣusaaa duu maa dikpuna peentila peenta piɛlli

Palli zuɣu n boŋo ka sarati nyɛ din niŋ ka doo nyɛ ŋun kuriya ka yɛ liiga dozim ka lihiri paɣa maa ka paɣa yino maa yaagi o noli n kuhura bihi ayi nyɛ bin ʒɛ paɣa maa nyaanga ka kpabi baaji nima

Kuligi ni n bɔŋɔ salo nyɛla bin laɣam ʒɛ ŋarim gbuni gbambihi nyɛla din laɣam ʒɛya ka zahama nyɛ din bɛ di puuni gbambihi ata nyɛla din nyɛ zaɣ nuɣso ka gbambili gaŋ nyɛ zaɣ vakaɣali ka doo nyɛ ŋun ʒɛ ŋarim ŋɔ gbuni ka yɛ liiga nuɣso ka di booi zaɣ piɛlli

Yili sambanni n bɔŋɔ paɣa ni bihi ʒɛ dinni paɣa nyɛla ŋun kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣ sabinli ka bia so zaŋ o nuhi ayi laɣam taba ka yɛ liiga ʒiɛ ka bi piri namda ka yili maa dundoli ni di puni nyɛ zaɣ ʒiɛ

Namda nim n yiliya ŋɔ namda nim maa nyɛla siɣim siɣim bushɛm zaɣ piɛlli nyɛla din biɛni zaɣ dozim biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni